Umongikazi uhlaba ukhulu injekisheni, ukhulu ugqoke isikipa esilombala omhlophe kanye lengwani. Umongikazi ugqoke izembatho zasesibhedlela.

Umongikazi uhlaba umama injekiseni engalweni. Ngemva kwabo kume amadoda amanengi. Njalo umama ugqoke ijesi. Umongikazi ugqoke izembatho zasesibhedlela.

Umongikazi lomuntu wesilisa ohlezi etafuleni umongikazi uthwele ipheni kanye le bhokisi lamaphilisi ngemva kwabo kuhlezi umuntu wesifazane.

Abantu babuthene bahlezi ehofisini. Bagqoke izigqoko zasemsebenzini. Phezu kwetafula kulamahlamvu aluhlaza, imbodlela zamanzi kanye lamafoni lamabhuku.

Abantwana besikolo babuthene phambi kwetafula, phezu kwetafula kulesigubhu esikhulu esokukha amanzi, abantwana bagqoke ama yunifomu ayibhulu, omunye uthwele inkomitsho eluhlaza.

Omama labobaba bamile phambi kwesakhiwo. Eceleni kwabo kulephepha elilemfanekiso yabantwana besikolo phambili kume obaba abathathu kanye labomama ababili.

Abantu bahlezi ezitulweni bagqoke ama maski. Kuhlezi abantu besifazana. Omunye ugqoke iskipa esimhlophe le bhulugwe elimnyama.

Indlu iyakhwe eceleni komgwaqo yagombolozelwa ngomduli oyakhwe ngezitina ezibomvu njalo yona futhi iyakhwe ngezitina ezibomvu eceleni kulezihlahla eziluhlaza tshoko.

Omama ababili bathwele abantwana abasanda kuzalwa ,abambathe amalembu amhlophe. Emaceleni abo kulo mongikazi njalo lomntwana osekhule mbijana.

Izigulane ezinengi zilele embhedeni, njalo kulabantu abamileyo eceleni kwemibheda. Ngaphambili kulomfanyana ogqoke ijesi elombala oluhlaza omileyo eceleni kombheda.

Eceleni kwesakhiwo esilo phahla oluyi bhlu kumi abantwana abaqgoke izikipa eziyi bhlu njalo phambi kwesakhiwo lesi kulemota emhlophe phambi kwemota kuhamba abantu ababili.

Isibhedlela sakhiwe ngezitina ezibomvu. Sapendwa ngependa elombala olithanga. Uphahla lwakhona lulombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwesibhedlela kulesitulo esincane.

Ubaba ulele embhedeni wesibhedlela. Umbathe ingubo emhlophe elama tshatha tshatha eceleni kwake kulomuntu wesifazana ogqoke isikipa esimnyama.

Ubaba ulele embhedeni esibhedlela uthwele inkomitsho emhlophe. Eceleni kwakhe kuletafula. Phezu kwetafula kulenkomitsho ezimbili eyinye yakhona ilombala oluhlaza.

Odokotela labomongikazi basesibhedlela bayenza ioperation. Omunye udokotela ume phambi kwe mike ebhalwe RBA.

Obaba ababili abagqoke amabhulugwe amnyama bahlezi ezitulweni. Omunye uthwele ifoni njalo ukhangela iBP yobaba ohlezi phambili kwakhe.

Udokotela ogqoke izembatho eziluhlaza, ukhangela umntwana ilihlo. Umntwana ugqoke isigqoko esiyiphinki, eceleni kwakhe kulomongikazi ombambe ikhanda.

Phakathi kwesakhiwo kuletafula emhlophe elekhompiyutha emnyama phezulu. Eceleni kulezitulo ezimbili ezilombala oyi blue, njalo emdulwini kulemifanekiso etshiyatshiyeneyo.

Ibhodlela elibhalwe Butter solutions lilamanzi phakathi alombala wesibhakabhaka. Eceleni kulamagabha amabili amancane. Njalo ngemva kulezigubhu ezintathu ezinkulu.

Ibhokisi lamafutha okuthiwa yi moisturising cream libhalwe ngamabala amnyama njalo lona lilombala omhlophe kanye lombala olithanga lilompikitsha womuntu ongubaba.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Ibhokisi lilesithombe somuntu wesifazana obambe amakhala akhe.

Umuthi weparacetamol ulebhokisi elilombala wethanga njalo libhalwe ngamabala amnyama lamabala amhlophe. Ibhokisi litshengisa izithombe zabantwana abadlalayo.

Izigubhu ezibutheneyo phezu kwelembu elimnyama. Zilemibala etshiyatshiyeneyo, ezinye zilombala oluhlaza, ezinye zilombala obomvu kanye lezinye zilombala omhlophe.

Igabha lamafutha eliyi blue, elibhalwe ngamabala amhlophe. Ngaphansi kwalo lilombala owethanga. Njalo ngaphezu kwalo kulesigombolozi esibomvu.

Phezu kwetafula kulegabha lamaphilisi kanye lamaphilisi alahlekele phansi, alombala omhlophe kanye loluhlaza. Njalo kulenkomitsho ebomvu lenkomitsho elombala oluhlaza.

Umuthi weBhenilini, usebhokisini elimhlophe njalo lilombala oyiphinki lombala oluhlaza. Libhalwe ngamabala amhlophe kanye lamabala ayibrawuni.

Amagabha amaphilisi amabili alombala omyama, abhalwe ngamabala amhlophe njalo alomzila obomvu. Ngaphansi kwamagabha amaphilisi kulamabala abhaliweyo ngombala omhlophe.

Abantwana abancane bagqoke izembatho zokudlala ibhola. Ezabanye zimhlophe ezabanye zibomvu. Omunye lomunye ulebhola lakhe elime phambi kwakhe.

Umama lomntwana balele phezu kombheda olombala omyama. Umntwana ulele phezu kuka mama ,ingubo yakhe imhlophe njalo ugqoke ingwane eyi pink.

Abantwana abane bahlezi ecansini, ababili ngamankazana abanye ngabafana. Omunye utshaya ingungu njalo omunye uqakeza izandla.

Udokotela lomongikazi bakhangela isigulane esilele embhedeni wesibhedlela. Udokotela ugqoke ingubo elombala oluhlaza kanye lomongikazi.

Udokotela lomntwana bahlezi phezu kwezitulo. Udokotela ukhangela umntwana amehlo njalo udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe phezu kwakhe kulebhuku.

Ubaba uhlezi eceleni kwetafula. Phezu kwetafula kulelaphuthophu encane njalo sekusiba lelaphuthophu enkulu etshengisa imbambo zomuntu.

Ijaha lise famasi lidinga amaphilisi ligqoke ibhulugwa elimnyama kanye lesikipa esimhlophe ngemva kwesikipa kulomuntu odwetshiweyo.

Ijaha lingena efamasi ligqoke ijesi kanye lebhulugwa le jini, ligqoke lamanyathela alombala wethanga. umnyango we famasi ulombala oluhlaza.

Amaphilisi awesilungu atshiyatshiyeneyo aqoqiwe emashelfini. Amabhokisi akhona amanye alemibala emhlophe, amanye elimbala wethanga, amanye alembala oluhlaza.

Imithi etshiya tshiyeneyo eyesilungu iqoqwe emashelufini. Eminye imithi ilama khadi bhokisi amhlophe eyi ilama khadi bhokisa alombala wethanga njalo eyinye ilamakhadi bhokisi alombala oluhlaza.

Abantu abanengi babuthene phandle. Bahlezi phansi, phambi kwabo kume umuntu wesilisa. Phambili kuhlezi ubaba ugqoke isikipa sethanga njalo labafazi ababili abakhangele okwenzakala emuva.

Abantu babuthene emgwaqweni bagqoke izikipa ezilombala omhlophe, bathwele iphepha elibhalwe Prostate Cancer Awareness elilombala obomvu. Omunye wabo ugqoke ikepesi elombala obomvu.

Umama ulele phezu kombheda, uqamele ingalo yakhe, ekhanda ufake ilembu elibomvu. Ugqoke isigqoko esilembala eluhlaza kanye lembala ebomvu.

Abantu bamile babuthene phezu kwamasitepisi. Bagqoke amabhatshi amhlophe. Abanengi bakhona ngabafana abagqoke amabhulugwe amnyama.

Amankazana amabili ahlezi ekilasini. Ophambili uthwele isigelo kanye lelembu. Oseceleni uquma ilembu egqoke isikipa esilombala oluhlaza.

Udokotela uhlaba umama injekisheni. Umama ugqoke isigqoko esimhlophe njalo uthwele umntwana. Ngemva kwabo kuhlezi umuntu owesifazana ogqoke ingubo ezilombala wesibhakabhaka.

Umuntu wesilisa ogqoke isembatho sabafazi ufake lependa ebomvu emlonyeni Kanye wadwebadweba emehlweni ,ekhanda ufake ipenda emhlophe ,ugqoke isigqoko esibomvu

Omongikazi ababili bakhangela umama ozithweleyo olele phezu kombheda. Bamvule isikipa esiswini njalo bathwele amabhokisi amaphilisi.

Umama ugqoke isigqoko esimhlophe esilamatshathatshatha amnyama, uthwele umntwana ombathiswe ngengubo, njalo uhlatshwa injekisheni engalweni yakhe.

Ilembu elimnyama elokugqoka edolweni elilemizila emhlophe kanye libhalwe ngamabala amhlophe. Ilembu lakhona lilesikhala ngaphakathi ngaphakathi kwalo.

Umntwana obanjwe izandla likhiwa, ulele phezu kwelembu elilombala olithanga. Eceleni kwakhe kulomuntu ongubaba obambe ilembu elibomvu.

Ilembu lokugqoka emadolweni limnyama lilamalayini amhlophe njalo libhalwe ngamabala amhlophe. Phakathi kwalo kulesikhala esivulekileyo.

Imitshini yasesibhedlela elombala omhlophe nke, ngemva kwemitshini kule tafula elelembu eliyi bhulu njalo lamabhakede amabili alombala wethanga.

Udokotela ugqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka. Ubambe unyawo lomuntu ngezandla zombili. Umuntu ugqoke ibhulugwa elimnyama.

Umfana uguqe ngedolo elilodwa ,ubambe idolo lakhe ngezandla zombili. Ugqoke ishort elimnyama kanye lezicathulo ezimyama lamasokisi amhlophe.

Kuhlezi obaba ababili kanye labomama ababili. Umama ohlezi phakathi ugqoke isikipa esibomvu njalo uthwele imayikhi . Ngemva kwakhe kulephepha elibhaliwebhaliweyo.

Amaluba amile emhlabathini obomvu. Kulamaluba alombala oluhlaza njalo kulamanye alombala obomvu ngaphakathi kwawo kulombala olithanga kanye lombala omhlophe.

Igabha elimhlophe elilombala owethanga njalo libhalwe 'forever bee propolis' eceleni kwalo kulehlamvu elilombala oluhlaza.

Isitolo sigcwele amafutha atshiyenetshiyeneyo kulamafutha alombala omhlophe lamafutha alombala obomvu njalo amafutha angikhona

Amahlamvu aluhlaza tshoko anjengebhokola amile eceleni komduli. Umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu njalo eceleni uletshatha elimnyama.

Phezu kwetafula kulamaluba amabili aluhlaza. Eceleni kuba lenkomitsho emhlophe eletiye, njalo lama orange amahlanu aseceleni khonapho.

Izihlahla eziluhlaza zimile phezu komhlabathi ovundileyo, kulamahlavu atshiya tshiyeneyo ngemva kwezihlala kulendu eyakhiweyo iyakhwe ngezitina ezibomvu.

Eceleni kwamanzi kuhlanyelwe izihlahla ezincane, eziluhlaza tshoko. Ngangale kwamanzi kubonakala umumbu osuwomile kanyevlezindlu ezikhanyela khatshana.

Amahlamvu aluhlaza tshoko manengi kakhulu atshiyatshiyeneyo kulamanye amahlamvu asesiba lombala owethanga njalo amanye mafitshane amanye made